Fi géej la , góor yi ak jigéeni da fide ñëw di dallu ak sangu ci géej bi.

Lii mbubala buñyul ni ñëw beppare aj ko ci kaw bur jaay dinkolee sol di génn ak moom ci biti ulatook ci kerr.

Cóor yu taxaw ni yappteer senfital, te ndey liggéey ci nguur bi, ñoo d ar sen dika bi, wñene ni soltubee yu ñuul, ak ngubay xonga takci sen baxan.

Daka aala la, nyi ngi gis ay ker yi nekka fof, ak ay nax, ak aat.